Bubusi bwe mukyigona buli bunne nga bwasilire enokyina, buli agati we kyigona mu kyisaali, bugoona bulara bwayoma bulara bukyili kwoma zimbeega bisaala biligaayo ibimpi

liguje limali nga lyasilile ino china lyasamile imunwa likwiyanga lili agati wechisali sawa zegumusi

mukono mumali nga gwawambile mayemba nga mayemba gene gandi gali muchifatalayiza chimwanga zawa zegumusi

Zinzu zegamatafali nga agati wene iliwo lukotela uludimisa gamezi gamakyafu. Kungaji kwene kuliko bikyafu.

Umuseza agwatile kiwale kinyimpi umumali imikile ku lyato nga awambile.. nga awambile ka.. katimba akaloba zinyeni nga mumenzi mwene mulimo bigona.